Eri niramuriro nari shi eicwero ry'emanja tiharimu muntu weena

Ezi n'enjoki kandi zirimu nizikora obwoki omu kiju kyazo

Ogu n'omusiri kandi gurimu ebitookye birungi bihango.

Omushaija w'omuzeeyi arimu ashemereirwe nasheka ajwaire enkofiira na garubindi arimu nabaziira ekiharani

Omushaija ashutami aha nku arimu naayosya amatafaari

Aboojo babiri bashutamire ahari piki bariyo nibavuga kandi aha rubaju rw'omuhanda hariyo ente zirimu nizigyenda kandi hangahari hariyo ebyombeko

Abakazi bashatu barimu nibatamburira omu kahanda kakye nikireebeka n'aha rushozi kandi ow'aha muheru akwitse omwana muto, owa rwagati ehekire baaga